Omubisi gusogoddwa mu bibala eby'enjawulo waliwo enkenene, waliwo omucungwa, waliwo ennaanaasi, waliwo emiyembe, waliwo kkaloti, waliwo ne apoozi. Omubisi guno gutuyamba okujjanjaba endwadde ez'enjawulo.

Amaka galina oluggya olwasimbibwamu ppaasikalamu. Ku mabbali waliwo enku ze bafumbisa. Bayina waya kwe baanise engoye zaabwe. Ku mabbali waliwo emiti, waliwo n'ebitooke.

Abasajja bapanga ttanuulu, omusajja omu asomba bbulooka ng'azisombera ku wheelbarrow. Omulala ayimiridde okumpi n'ettogero. Bbulooka tuzikozesa okuzimba amayumba.

Entugga ssatu ziri mu kyererezi. Ekyererezi kirimu obuti obulina amakoola aga kiragala. Entugga emu yeeyawudde ku zinne waayo.

Ekibuga kirabika bulungi kirimu ebizimbe ebiwanvu ddala. Mulimu oluguudo olukozesebwa abantu ab'ebigere, ab'emmotoka n'aba ppikippiki.

Emmeeza eriko akakopo kuliko akuuma ka kalimagezi, akanyiga ayambadde essaawa ku mukono, essaawa erabise bulungi nnyo ddala.

Omusajja ali mu musiri gw'omuceere akutte ekisero ayambadde essaati ataddeko n'ekikoofiira ku mutwe. Omuceere yagwawuzaamu ebibanja bibiri. Ku ssayidi eri waliyo ebisansa.

Entugga ziyimiridde mu kkubo, kuliko entugga enkulu n'ento eri ebusukkakkubo. Ziyina amagulu amawanvu n'ensingosingo empanvu.

Omukazi assa obulo akozesa ejjinja eddene n'olubengo, obulo tusobola okubunywa nga obugi oba ne tubulya nga akawunga

Omusajja akuba bbulooka, waliwo wali ku bbali z'amaze okukuba, akozesa akatiba. Akatiba k'akozesa kafulumya bbulooka bbiri bbiri. Ku mabbali wali waliwo ekidomola ekiri mu langi eya kiragala.

Omusajja ayambadde akakoofiira akamyufu, empale enzirugavu n'essaati enzirugavu aweese akasawo ku mugongo asiiga abaana mu maaso, abamu abasiize ebiwojjolo abalala n'abasiigamu obumulimuli.

Essamba y'amajaani erabika bulungi ddala, etaddeko amakoola aga kiragala. Ku mabbali gaayo weetooloddwayo emiti egirabika obulungi mu langi eya kiragala, ku mabbaliko ewalako wakutte olufu naye nga waliyo n'emiti.

Obuuma bukalimagezi bungi ddala buli ku mmeeza ababukozesa baliwo babiri. Omu ku babukozesa ayina essimu eya sseereza. Ku mmeeza kwe buli kuliko akakopo akalimu kaawa n'akasowaani akalimu obwokulya.

Abakazi abasatu batambulira ku luguudo lwa mwasanjala, beetisse ensekese z'enku. Omukyala omu yeesibye kaleesu. Ku mabbali gaabwe waliyo ensiko erimu omuddo n'ebisansa n'emiti.

Ekyennyanja ekiri mu langi enzirugavu n'eya kyenvu kisonsomazza amagirigimba. Ekyennyanja kya mugaso; tukirya, tukiggya mu nnyanja oba mu mazzi, ekyennyanja kirina amaaso n'omumwa omunene.

Ente ey'ebibomboola ebyeru n'ebiddugavu etambula, teriimu yadde omuguwa, eyolekedde ennyumba awali Mobile Money eya Airtel n'eya MTN.

Abayizi batambula, omuyizi omuwala akulula akagaali, omuyizi omulenzi aweese ensawo ye ku mugongo, akutte luula, ayambadde engatto enzirugavu

Omusajja ayokya enkoko, akozesa ekijiiko okukyusakyusa mu nkoko eno. Enkoko yettanirwa nnyo abantu bangi ku lw'obuwoomi bwayo.

Omukyala yeesibye akatambaala ku mutwe, yeetisse ebbaafu. Ebbaafu erimu ebintu eby'enjawulo; mulimu amasowaani, mulimu ebikopo, mulimu ne wuma. Ayambadde bulawuzi emmyufu.

Eŋŋoma ennene n'entono. Waliwo engalabi, waliwo n'amadinda. Bino bivuga bya buwangwa wano mu Buganda. Tubikozesa okubizinirako amazina ag'ekinnansi.

Obuberenge buli mu bibatu by'engalo. Ebibatu by'engalo ebirala bibubisseeko kungulu. Obuberenge tubutulisa ne tubunywera ku caayi.

Abaana baluka ebyemikono, bakozesa wuzi. Balaga nti kye baliko bakyagala anti buli omu atunuulidde ekyo ky'akola.

Obumuli obulabise obulungi buli mu langi eya ppinka n'enjeru. Busikirizza ekiwuka okugwako. Ebimuli bino bituyamba era biyina emigaso mingi, tubiteeka ku kkeesi z'abafu tubigaba nga ebirabo era tubitimbisa.

Obukima obungi ddala buli mu kyererezi. Waliwo omuti omunene oguliko ebikoola ebya kiragala, wansi waliwo omuddo ogwa kiragala we buzannyira era we butambulira.

Obwengula obulabika obulungi, akasana kaseebengerera, kaaka bulungi ku mazzi, obwengula buli mu langi eyakyenvu ng'omusa bwe gufaanana.

Ebintu eby'enjawulo bitundibwa, kuliko amannya gaabyo, waliwo ennyaanya kuliko ennaanansi, kuliko kaamulali omumyufu, owakyenvu n'owa kiragala waliwo n'enniimu, n'emiyembe n'ensujju.

Abakyala basatu bali ku lubalaza. Omukyala omu atudde ayina n'omwana naye ng'omwana tayambadde naye nga balaga nti basanyufu nnyo. Omukyala omu ayera lubalaza, akutte akadomola k'akozesa okusenesa amanda.

Kasooli omuto alabika bulungi, ebikoola bye bya kiragala. Kasooli tumufunamu obuwunga, tumwokya ku kkubo era ne tumulya nga mufumbe.

Ennyumba eyazimbibwa n'essubi nnene bulala, eyina oluggya olugazi. Emabega waayo waliyo emiti egiri mu langi eya kiragala. Yaserekebwa bulungi n'essubi naye eyina omulyango omutono, erabika nga nnyumba ya buwangwa.

Oluguudo luyita wakati mu kyererezi. Ekyererezi kiyina obuddo obuto obulabika obulungi, kuliko n'obusaka bw'emiti obuli mu langi eya kiragala.

Omusajja akutte enkoofiira, ayambadde essaati eya bbulu. Ku muko gwe kuliko akakomo akatobeke obulungi. Omusajja ono alabika ng'ali ku nnyanja kubanga akutte akatimba, n'emikono gye givulubanye omusenyu.

Akanyonyi kali ku mazzi, obudde bwa kiro naye omwezi gwaka, amazzi galabika bulungi n'ekinyonyi kiri mu langi enzirugavu.

Abaana abawala babiri bazannya omweso. Ku mabbali gaabwe waliyo obuyumba obwazimbibwa obulungi nga bwaserekebwa n'essubi. Omuwala omu ayambadde yunifoomu eya kakobe.

Abasajja abalabika nga basanyufu abamu beesibye obuleesu, abalala tebeesibye. Abamu bambadde embira mu bulago era bazeesibye ne mu biwato.

Omubisi gw'enjuki guteekeddwa mu bikebe eby'enjawulo, omubisi gw'enjuki gwa mugaso nnyo anti gukola nga eddagala lye tunywa nga tukwatiddwa ebifuba oba n'okuliwa abaana abayina amabwa mu kamwa.

Omusajja atudde ku ppikippiki eri ku mabbali g'ekkubo. Mu kkubo wakati wayitayo emmotoka eya kika kya Fuso. Owa ppikippiki ono ayambadde engatto enzirugavu, essaati ey'ebbulu n'empale enzirugavu.

Ekibira ky'emiti kirabika bulungi kyasimbibwa busimbibwa emiti giriko ebikoola ebya kiragala. Ku mabbali eri waliyo ensozi ezirabika obulungi.

Enjuki zikuŋŋaanye wamu zikola mubisi. Omubisi tugutunda ne tugufunamu ssente, ate era gutuyamba okujjanjaba abaana abalwadde amabwa mu kamwa n'abalwadde obulwadde bwa murangira.

Omukyala ali mu katale atunda ebintu eby'enjawulo, atunda ennyaanya. Ennyaanya zino asooka kuzoozaako mu bbaafu olwo nno n'aziteeka oba n'azirenga ku busowaani kw'azitundira.

Ekiwuka kigudde ku kamuli akalabika obulungi, kayina langi eyakaayakana eya kyenvu esikirizza n'ekiwuka kino okujja okugwako yeenuuniremu omubisi.